Abasaadha oba nkanhi abazimbi balikuzimba ekizimbe ekibonheka, ekibonhekere ghekalinha era bakyemereire ghangulu. Oba balisereka? Ayenga elyoti kalinha baligiyongera ku nga bagizimbye kumpi nh'amaadhi kulubalama olwennhandha nga mulimu nh'ebikola.

Mbona olubalama olw'ennhandha, ku lubalama lw'enhandha okwo kuliku abantu abali kughuga mu maadhi mu nnhandha mwenhe ela nabonha abandhi abatyaime mu binsense abali kughumulamu, nhabonhaku nh'olusozi ku lubalama olw'enhandha olwo.

Omusaadha atyaime kupiki nkanhi edhimanhibwa nga bbodha bbodha nga alikuvuga alikubita kumudhala, omudhala obutundha ebyokweghundha mulimu omukyala nh'omuti nh'enhumba.

Omusaadha abonhekeire okuba nga omulimi, omuvubi alina akatimba mu lyato alikwetegeka okugya ovuba. Aye nga elyato linho lya yinginhi elyato eikolelele nga lya ghaife ghanho lya buli idho, ela nga avaire empale ya kilagala nh'esaati oti ya bbulaka bbulaka nhakakofiila ku mutwe.

Ennhandha. Omusanha guli gwa yo ela nga omusanha gulaga nti gufiile amaadhi ga kyenvu. Ku nnhandha okwo kuliku elyato, amaato abili agalaga nti gali kwendha otambula oba gali seyeya, aye nga endhuba yo eli kugwa.

Amaato abili nga ela ga yingini, gali mu nnhandha, kwemeleileku abasaadha abali kwetegeka okusimbula. Aye amaato gano gakaswiile ennanga. Gali mu nnhandha eli gakuba amayengo.